Cora attuma naati issi macca na'eera issi heeran shiiqi eqqidi de'oosona. Etappe issoy ba doonan ay goozi wottidee? Qassi na'iya ay dancca uttadee?

Ha keettaa giduwa coo giidi xeeliyode tumaappe asaa naatu huuphiya pashikk oottees, Issi guutta na'iya ba malaalettawusu guutta na'ay kaa'iyaga be'ada.

Dumma dumma zal'ee miishshati deiyo man'ee suuqiyaa gidishin ha shuwaan issi mala cora zal''e miishshay de'iyo gishshawu hagaa supper markketiyaa gaanawu danddayettees.

Tamaare naati luxetta keettan uttidi xaafidinne astaamrekka saleddachchan eqqidi ettaara haasayidi de'ees. Daroto hagamala sohoy gaxare timirtte keetta gidana danddayees.

Taani kase aadhdhida wodetun wolayttan de'iya taarikkenne malaalissiya sohotuppe issuwa gidida Xoossa zarphphiya be'aas. Ha sohoykka wolaytta moottan Oofa allaanani woshiwochcha daqqaya shuchchaan beettees.

Wogga kaamee la'an allaaxxidi baanawu aahuwaan giigida ogiyaa be'iyoo wode aybaka hara kaamee baynna gishshawu ubba laaguwaa erenna asaara ubbay laagganawu danddayes!

Bitanee goyyiiddi de'iyo naa"u booratussi kaciya xeelliyo wode laa ayba aduqqidee, hagee asi shiiqiyakko mooqidi efiiganaba malatees! Tana gidiyakko akko mule shiiqikke!

Katta keettan gidin shayye keettan hegaadankka tukke keettankka asay qumaa miido marccuwa gidin tukkiya uyidi marccuwa ekkiya asaa sinttan komadiinoy de'ees.

Attuma naati keehi lo"anawu koykko he huuphphiyaa giigissiyoo keettaa biidi giigiyoo keettan qoodan heezzaa gidiyaa naati qanxxiyaageta oonekka etuugadan giigissena giishshawu lo"oosona.

Tukkiyaa uyanawu a giddon sukkaariyaa gujjikko walahettana mala mooqiyan qaatteettees. Issi issi tukkiyaa bayziyo keettatun asaayyo tukkiyaa immi makkidi matan ixaanaa wottoosona.

Issi shuchchappe pooxettidi keexetida keettaa liphphiyan masqqalee de'ees. Ha keettay co gada qoppiyode woosaa keettaa milatees. Taani ha woosaa keetta eriyoba milatees.

Kattanne tukke keettaa qassi uteele keettaa gidiyoogaa qonccissiya misiliyaa geliyosaa heeran wottiyakko lo''o. Dirssaa bollan wottiyoogan suure hanotan katta keettay de'iyo sohuwan qonccissenna.

Mal'iyaa daabuwanne keekkiyaa bayzziyo keettan issi na'iyaa so gelayda deawusu. Hagee ha'i mata wodiyan doommidi dabboy ukkettiyage keehin wolqqi baawa. Garssay mela de'iyo koshoshuwaa giigisosona.

Dembbaa hariyaa getettiyaagee darotoo bazon de'iyoo gishshawu oninne a be'anawu danddayenna! qassi ayoo qottay sooni go"ettiyoo hariyaaya issi mala gidees.

Usttatettawu daro maaddiya nne daatta bambbariyan tushetti meetettiya donoy ba bayzettiyo man"iyan qoletti uttiis. Ha doonoy karttaappe aadhdhidi xaletettawukka zorettes.

Dumma dumma mashinetti ogiyawunne keettaa keexanawu maaddosona. Hagee ogiyan deiyaa miriqqa, shuchcha, mitta xaphphuwaa shoddanawu maadiyaa doozeriyaa geetettees. Hagee keetta keexanawukka sohuwaa qucciyo haggaaza immees.

Issi geleshshuwaa malatiyaa maayuwaa maayi uttida attuma na'aa issi macca na'iyaa kushiyaa mecissiyoo buquraa oyqqada meccisiyaara miichchan hayqqada a sinttan eqqasu.

Hagee uuttaa haashshiyo wode unccaa sawettanawu maaddiyaa maatappe issuwaa gididagee ha sohuwaan barkka sa'aara zaa'idi biidi de'iyagee keehippe adussaa kiyi uttiis!

Alamiyaan de'iyaa bittatu ubbappe wolqqaama getettada erettiyaa amerkkiyoo giyoo biitteera nu biittee itoophpheera ayba palabay eta gattin issippe tollu gi eqqidoonaa!

Hagee guutta kifiliyaa luxiyaa naatussi getettidi giigida luxettaa xaafanwu maaddiyaa dawutaraa bolli qeeri naatu misilee de'iyaaga be'ida naati shammanawu wozanaa bayyees!

Maxaafa keettaa daro asay yiidi nababidi hegaappe daro eraa demmana mala giidi uttiyo sohuwaanne qassi daro maxaafaa shiishi wottooga asay yiidi nababees!

Issi issi keettay hara keettaappe dumma hanotan keexettidaagan so giddon uttiyoo oydeekka ooratta yiidaagee xeeliyoi wode ayba lo'es giidetii ?

Buljujjidi de'iyaa arssanne keehippe puulattida macca naatu tohuwaa bolli qashetti uttida gediyaa worqqaa be'iyoode darin lo"enaarokka keehippe puulayidi wozanaa gaggees!

Bootta qamisiyaa maayasu qassi ba kushiyaa na'aa denttada keehippe lo"iyaa asaa milatiyaa tana itiyoo itettaa odiyaakko oonekka ha sohuwaappe woxxidi baana!

Hagaa mala mittaa oosoy taassi koyin beettiyakko taani oottanaassi ayba yeemotishin xayis giidet. Xawullaappe oosettida so miishshati tana xeelliyo wode keehi yeemoyoosona.

Ta ubbatoo qoppiyobay de'ikko asaassi marccoy de'in shammiyobay xayiyakko woni asay waananee! Ha"i hagaa mala koskkee de'iyogee qoppikko keehi maaddiyaba.

hayttan wottidi asay be'iyo daro miishshati beetiyaageetuppe issoy haytta silkkiya. ha miishshay daro wode asaassi immiyo go'ay keehi daro gidikkokka miishshan shametawusu.

Nu wolaytta biittassi keehin lo'iyannee daro asay dosiyo lo'o wogaa maayoy de'ees. Ha wogaa maayuwa yelagati baale bonchchettiyo saatiyan maayidi kiyoosona.

Horophiliyan uttidi kare biitta biidi yiida asay banttabaa odiyoo wode siyanaw ayba lo'es giidetii. La tankka he asaagaadan awude horophphiliyaa togganaw de'iyaanaa?

Wodee ehiido keehippe lo'iya cora maayoti issi bolli de'iyageeti beettoosona. Ha maayota maayiyo wode asaassi de'iya ufayissayinne lo'otettayi keehippe dummattees.

Kattaa maanawu usttatettawu go''iya daro kattaa qommoy shammiyonne bayzziyo man"e gidiya giyan micetti uttiis. Ha usttay ay kattaakka maanawu kookkiya dooyees.

Issi pala lo"iyaa na"iyaa iyyoo huupheekka adussa meraykka arssa gididoora habashaa maayuwaakka maayasu. A ogiyaara kanttiyoode asay ubbay "laa hanna ayba lo"ay" giidi o xeellees.

Ha caammatu meray zo'o gidi uttishin qassi ya baggaara de'iyaa biron diccayda de'iyaa qeeri mittiyaa ubbatoo taani be'iyoo wode ba soheeppe aynne qaaxukku!

Issi sohuwan qan''e keettay de'iyaagaa gidishin, he keettay aybin keexeettidee? Keetta giddon kaqetti uttida zo'onne adil''e ciishsha meray de'iyoobay aybee? Penggiyaa ginan de'iyaa buqurati aybee aybee?

Zamaana cora deexiyaba issisappe harasa efanawu maadiyaa kaame daro deexiyaa zal'ee miishshata caanidi yaane haa efiyaga pootuywaan denttidi wottoge de'ees.

Gaariyaa sugiyaa naati issi kunttaalliyaa woykko hegaappe daruwaa caanidi haahosaa efidi tukke gakkenna biraa ekkoosona. Tana ubbato etubaa koppiyoodee keehi azzanttes.

Kataman gidin qassi gaxariyankka dumma dumma heeran polisee asawu daro qohoy gakkenna mala daro timirttiya immees. Ubba ogiyan asay qohettenna mala odiyoobaa loytta ezggays.

Issippetettan gujettoos giya qofaa nu biitteessi ekkidi puttu giida kiike mocona gidiya dottoriya Ahimeda Abiyi miiccees. Ha asi gita oosuwa oottees.

Issi issi biittan cora qommo ispportte oosoynne annaacee de'ees. Wottaa annaacee wottanchchati daro woytuwa ekkiyo ispportte gidiyo gishshawu taani keehi dosays.

Issi huuphphiyaa dichchidi qassi daddisida adil'ee ciishshaa meray de'iyo kumetta maayuwaa maayidi cenggurssa aattiya miishshan alamiyawu yexxidi de'ees. Hagaa sunttay gaga didi yaagiyo alamiyawu yexiya yettanchcha.

Itoophphiyaa orttodookise woossa keettaa ammanwuaa kaalliyaa yelaga maccanne attuma naati bootta qamisiyaa maayidi woossa keettaa karen eqqidaageti ayba xeelliyakonne erettena awan eqqidosona.

Hagaa irsaasiyan xaafiyo wode taassi xuufee korinttiyaa bashiyan tigiyo buddeenaa gididi yololu gees. Irsaasiya hagaa A woociyo miishshan woocidi kessiyo wode olawu go'ettiyo tooraappe aaxxees.

Issi biittan hanettiya asaa bollan gakkiya daro qohota polisee birshshanawu danddayiyo gishshawu taani a oosuwa daruwaa kaafays. Qassi metoy diyo heeray diikkokka gattays.

Abeeti hage tana ma ma gees. Ashuwaa bashiyan shaayidi de'iyoge kaidi de'ees. Hagaa ta qoppiyode gifaatay qofettees. Ashuwaa ha giddon ma erennaga ta doona saasoyiis.

haattaa duuqqanaassi issi sohuwaa shiiqqi uttida macca naati bantta kushshiyaa yeddidi haattaa duuqqoosona. ha haattaykka asaassi uyanaassi keehi maadiyaa haatta.

Issi aaho dembban cora macca asati bullukkuwa danccidi bantta huuphiyankka pooxaa qacidi irzuwa medhdhidi eqqidosona. Ha ubba asaa shiishshiday ayibee?

Toophphiyaa postaa yaagiyaa kiitay a bollan xaafettido malaatay de'ees. Hagee postay beni zamaana kiittaa gatiyaa miishshay yibena wodiyan kiitaa gatanawu maadiis.

Dumma dumma wode asay daro wodee ehidobata demmidi etadan hanees. Taani qeeri naa"u gooman biya bishkiliitiya demmikko ekkanne laaggakka aggays.

Keehippe ordde xuufiyan xaafetidda ambba giddon asay allaxxiyonne ubbakka shemppiyo sohoy utta asaa ubba keehippe daro lo'ees. Ha sohuwa biiko woppu oottes.

Issi wodalla na'ay keehi lo'iyaagee samaaye mera kootiya maayidi karetta suriya gixxidi kaamee biyo isppalttiyawu giddo ogiyan eqqiis. Taani a be'in kaame yedhdhiichchanaadan hanidi dagamay woriis.

Karetta caammay meran hegaa keena lo"ana xayyikkonne gediyan aattiyoode keehiippe cilicilees papalqqi mati giidi. Hegaa xalaalakka gidenna buhiyaa gidin urqqaa gidikkokka oyqqidoogaa yeddanawu waayssenna.

makkiinnaanne hara wolqqaama haattata shaakkidi biyo manddaraassi haggaazuwa immiya wolwoloy haattaa doonan eqqiis. Guyyee dooya gido qeera bootta kaameekka eqqiis.

Arssani giddin wuyiggenikka asay bawu lo'ottan shemppi ekkanawu go"ettiyo sa'an hiixxiyobati de'oosona. Etikka Issi sohuwappe hara sohuwa tokkiddi effanawu daruwa daafuriseena.

Orttodookise ammanuwaan cima aawati ubbay shiiqettidi ubbaykka bootta maayuwaa maayidi uttidaageeti kushiyaa baqqiiddi issippe goynniyoogee xeeliyoo wode keehippe lo'es .

Taani zino ta laggetuura keehippe ufayittayiidda pe'aas. Ha taani ufayittidoogaassikka gaasoy taani keehippe sawiyanne maanawu cuchchaa mal'iya kattaa gidoogaappe denddidaagana.

Addisaaba giddon keetta xalaala gidenna ha"i kawoy ogiyaaraa ubbaa loyttidoogee xeellin xeella xeella gees. Omarssaara qassi koorinttiyaa dumma dumma meran giigissoogee keehi loyttiis.

Issi ganddaa heeraan keehiippe moorettida xeellanawu iitiya shanxxa keettaa gidon de'iya naa'u asati ayba azzanttiyoona!! Laa maara keettanninne meggeesishin hagan waani meeganeeshsha!

Keehippe aaho gidida supermarkketiyaa giddon mule shammanawu koyido buqurati bessido sohuwaan cora asay eta shammana giidi yaanne haa simerettiyaagee beettees!

Issi aaway ha simmidi eqqiis ha aaway ba sinttan wottiddo manaxxiree aybisse hagaa mala gastta asay som"uwan wottiyoge tana iittees.

amaarattuwan gumrukkiya yaagiya xifatee beettiyaaga matan diya malaattay ay qonccissii? hegaa xalaala gidennan qassi tamaa malattiya meray diyo miishshay aybee?

Coociya go'ettettennan coocedan maadettanawu maaddiya issisaa harasaa tookki yuushshanawu danddayiyoo urqqaappe merettida miishshay beettes. A bollikka jabanaa bashiya qassikka disttiya wottidi kattanawu maaddiya mishshay.

Hiillanchchaa kushiyan merettida nuna lo'abaa likkiyo miishshay beettiyaagaa gidishin ha mishshay xawulan daro miishshata medhdhiya izaawaa daro maaddes daro lo'o miishsha.

Ashoy hagee tana miyaakko ubba mabeykke shin xeelliyo wodekka tawu ulo garssan gelidi laqilaqees. Booraa ashuwaa miya asaa be'iyaakko he asakka shukkada meennan waayi aggana.

Issi keehippe puullatidi keexettida saritto keettayinne a heeran uttayinne hara doozzati de'iyageeti beettoosona. Uuttay keehippe lo''iyanne malaaliya hanotan dicciyagee beettees.

issi sa"aa malattiyaageetuppe bola bagaara beetiya som'uwaa loyttiyo cora suuppa miishshati beetoosona. ha miishshati diyaageeti giyankka shammanawu keehi daro al'o

Issi boottaa bitane ha simmidi uttidi Amarikka kawuwaa Tiramppa haasayan zil'ettoganne qoppo qofay keehin iita gidiyoga haasayidinne qopoidi deiyoge erettees.

Issi bitanee ba keettaayyiyoonne ba na'iyoo be bolla utissidi issi mala maayuwaa maayidi issippe kaa'iiddinne miicciidi de'iyaageeta be'iyoode keehippe lo'oosona.

Asay biidi allaxxanawu maadiya zanaqqa sohoti xeellitide ayba ufayssiyonaa! Haattay dumma dumma qottaa oyqqidi maattaa guddo gelidi ayba phoolees giidetii!

Dumma dumma so giddon go"ettiyoo mashshaa qomoti, madooshshatikka qassi hara hara buqurati maarara giyaan asay shammana mala getetti de'iyaageti beettoosona!

Keehippe mali'o qumma geeshsha massofiyan kammiddi ehiiddi poggiyode sawoy woykko peenoy siiriya menttiddi qoqqoppes. Qassikka qammaykka kushiyara pude ma ma gees.

Paraa gaaree daro Toophphiyaa ambbatun asay issi sohuwaappe hara sohuwaa manddaranawu go'ettiyo toga miishshatu giddoppe issuwaa. Paraa gaariyawu naa'u goomay de"ees.

Xoossi gattin gakkida naa''u yelaga naati ekettuyoonne gelettiyoo gallassan issippe kushiyaa kushiyaara oyiqettidi pootuwaa denddiyaageeti upayissosona. Etabayi ubba keehippe upayissiyaaba.

Biittaa kaashiyaa kaamee daro go'aa immees. Issi taani kaamiyan manddarishin tani de"iyoo kaamiyaa urqqay yeddennan ixxin un"etti uttaashin biittaa kaashiyaa kaamee yinne kessiyaaggis.

Tophphiya luxetta moconaan gigidi luxanchchata luxissanawu gigida ichchashantta kifiliya luxissiyo luxanchchatu maxaafa. Ha maxafayokka sunttay woykko qommoy paranjjatto doona luxissiyo maxaafa.

Naa"u naati awa heeraakkonne allaxxanawu biidaageeti he biido sohuwan naa"ay issippe eqqidi denddido pootoy laa lo'eesi gaanawu eqqa phoolettaa phoolees!

Mittaa ayfee qommo gididagee afikaadosiyaa ayfe gidiyaagee, paappayay qassi hara harabatikka de'iyaageti ubbatoo hagetuppe miikko wolqqaa immoosona giyoogee tawu awudekka gelenna!

Nu heeran issi yelaga luxanchcha na'ay de'iyaagee issi kaamiyaa medhdhiis. He meretta kaameekka labbay baynnan oottiyaagee ayba lo'ees giidetii ?

Laa issi issi macca naati attuma naata lo'iiddi lo'iiddi ubba gooshshana hanoosona. Ubba eti huuphiya duge yeddi biyode attuma naati etawu hayqqana hanees.

Koskkiya woykko suuqiya giddon dumma dumma zal"eti bayzettoosona. Ha koskkiya garssan beettiyabati qeeri naata ushshiyo qorqqoruwa maattaa, dayferiyanne hara harabata.

La nu biittan sooddo kataman issi wolqqaama huteelee diyagan daro yelagati gelidi qumaa moosona. Eti miyo qumaappekka ashuwa be'in tana laamotay woriis.

Ha"i wode asaassi daro keettan silkkiya go'ettenna keeti mule baawa giikko aybakka worddo kessenna. Taani ubba silkkiya keettaa doyanawu loyttada qoppays.

Yelaga attumanne macca Wolaytta asaa wogaa maayuwaa dungguzzaanne qassi macca asay bulukkuwaa maayida amaridageeti maccati uttin attumat eqqidinne qoomettin diyaageeti ufayssaa poocamoosona.

Dumma dumma afrikka biittatti maccanne attuma asaa puulaa annaciyaa giigisosona. Hana macca na'iyaa karetta mera oyqqada karetta maayuwaa maayada ha simmada yaydda deawusu.

Toophphiya giddon daro heeratun geeshsha haattaa metoy de'iyogee qoncce. Ha haattaa metuwa pagalanawu dere asay kawotettaynne buzo eqotatikka minnidi oottiiddi de'oosona

Achchaa meeciyo saamunay keehippe daro hoommuwa kessiya asaa naatu achcha meecin geeshiya saamunna qommotuppe issuwa. Ha saamunay payatetta keehippe naages.

Taani soo biyo wude ubban taappe kaalo michchiyo minttada luxissiyogaan o keehippe ufayissayiis. Hegaa gishshawu iyyo taassi de'iya bonichchoyinne siiqoyi dummatees.

issi karettawu baqqiya kutto addee beetees. ha addee darotoo kuttoy phuuphuliya phuuphphullidi qoxxin appe kiyidda maray diccin asaassi diccidi ashuwaa maanawu maadees.

Issi dirssa giddon qoodan cora modhdho dorssata qachchi wottidoogeta asay shammanawu koykko he sohuwaa yiidi xeellana mala giidi essoogeti ubbaykka ordde!

Shonkkoora laa hagee shooqan buluwa oliyakko wodhdhennaagaa keenaa kumettaa sippi giidi waanii! Hagaa shokkooraa goday qanxxidi bayzziyakko ekkana marccuwa odin odo!

Godare woraa gidon olaa bookkiddi de'iya hayqqidda bawutta miya wora medosa. Ha medosay ashuwanne hara do'atta shankkattiddi miya dirbbiya woykko eesottiya do'a.

cora issi keettaa asati ha sohuwan eqqidi pootuwaa denddiidi beetoosona. ha sohoykka qassi darotoo asaassi keehi daro puulaa immiyoogaappe aaruwaa injje.

"senia dabo and keki" yaagiya xifatee amaarattuwan xaafettidi beettees. ha xifatee darotoo asay ba yiido keettaa gelidi shemppanaassinne awan diyaakko sohuwaa odoosona.

Keehippe puulatida ambba gidon shuchchappe giigida keettayinne asayi heemettanawu kaame buululanawu ogee de"ees. Ogekka gaarsaranne boollara de"ishshin cora kaametinne asayi heemettiddi de"oosona

Asay ba sooni issi issi galla haytta tukkiya ayfe tukkiyaara laammi laammi essees. Haytta tukkee sawo maata yeggidi essobare uyin uyin xalalissenna.

Salo meray beettiyo sohuwaan ha baggaara abbaa milatiyaage pude penttiidi woykko pocciidi de'iyaagee beettees. qassi a miyiyanikka maatayinne mittay dooddi uttiis.

Hagaa mala boottaa maayidaageetukko baada tana gelada uttaaga uttaaga gees. Eti maaydooge naxalay tana be'iyo wode gooshettada eta giddo gelada uttaaga gees.

Darotoo tunggappe harasaan beettenashin hagaa mala sinimaa keettay asaynne asay dumma dumma bilaa shiishshiyosay diyakko asay ba huuphphiya pashshikisanawu lo'oshiin baawakka waatanee sima.

Soofay zammaana hiillan oosettiya uttiyoba gididi uttiya asaassi keehippe injjetees. Ha soofay uttanawu injjetiyogaappe gujuwan keettaassi gita puulaa immeesinne adussa wodiyassi haggaazees.

Wolaytta biittan macca asaa puulayidaban bullukkuwa gakkiya maayoy baawa. Ha wogaa maayuwa gidida bullukkuwa maayida izaaya miishshi baynnaba gidikkonne xeellida asassi dure malatoosona.

Issi addussan keexettida keettan maaraara zal'iyaa miishshata kaqqiyo ashanguluutiyan kaqqettidi de'ees. Ha zal'ee miishshati Toophphiyaa wogaa maayota gidishin etawu gatee keehin al''ees.

Toohphpee dumma dumma asa sheeshaynne dumma dumma amanuwaa eqqotati de'yo man'ee gidishin ha ubba oyqqada de'iyaa biittaa. Hagappe issoy isilama amanuwaa geetettishin etti daroto likkokona. Keehin iittees.

Bantta huuphiya bawunddiyan yiicida naa"u qeera naati xeelan yeellatiya na’iyo qoommi eqqidosona. Etawu siiqoy diyagee ha tana naatettaa guyye amoyiis.

Daro doozzati nu deretettaa giddon allaanan tokkennan woykko zerennan mokkiyaageeti de'oosona. Ha doozzatupoe issoy zinbbaanuwa giyogee asaassi gidin medoossaassi go'aa immes.

Asay luxettaa wurssidi anjjettiiddi maayiyo quuro malatissiya al"o gawune maayuwa yiira naati koyro kifiliyawu aadhdhiiddi maayidosona. Eti bantta kushiyan ciishshaa idimmidosona.

Hanna wolaytta telebizhiniyaan oottiyaa macca na'iyaa bootta qamisiyaa maayidaara hano gakkosaappe masoopiyaa waagaa erennan ixxada ba oosuwaa oottiyaa mishiriyoo balettay!

Toophphiyaa xaaliyaara olettidi eta kushiyappe wotti ekkida gooba olanchchaa beni wode toophphiyaa huuphe xaatta moconaa hayile sillaasa. Ha kawoyi keehippe wolqqaama.

Kare biittappe yiida paranjja asay nu wolaytta biittaa qumaa maanaayyo daro dosoosona. Ubba maattaa, oyttaanne qassi boynaa miyode tana iita miichchees.

Hamakka giyo meegan dincicidi meegetti uttidagga bollan naa'u simmanne issi gitta issippe heezu barbare shaattetti beettosona. Meggaykka huuphphiyaninne giddo xeessan wodhdhi uttis.

Bantta yelido guutta na'iyaa attenan bootta meraa mayzzida machiyanne azinay maarara bantta inddaa bolli zin"idi xeelliyaa asaa bolli miiccidi de'oosona.

Issi issi heeran gidaree gattiyo danuwa be'iyo wode hayttay kehaa siyo giissees. Beni qeera naatuura ubbay yesettiyo godaree ha"i wogga bitaniyara ubbaa yedetti gakkidi miyogee maalaalennee?

Sa'ay darin wonttenan issi yelaga na'ay nu heeran aybakka oottenan de'iidi qan"iyaa maanawu guuridi denddiyaagaa taani be'iyoo wode tana mizoppa mizoppa ges!

heezzu sohuwan shaahetti uttida issi bitaniyaa pootoy diyaagaappe garssa bagaara i maayi uttido maayoy karettaa gidaagee beetees. ha maayuwaassi daro maadoy de'ees.

Hayite nunaara issippe oottite qassi yaatidi woytuwaan daro honboccite yagiyaa xifatee salo meran xaafetti uttido adil'e ciishsha woraqataa bolli keehippe lo"ees!

Haakko hagee uuttaa kushee tolshshin haashidi kessiyo golay woni ha"ikka biittaappe xayibeennee? Haakko I A ha"i ooni wodoronne dooqqees giidi diggo A.

Sa'aa bolli hara mittay baynna sohuwaan dicciidi de'iyaa a hayttaykka zambbaadan dicciidi de'iyoogee i aybassi maaddiyaakonne eretenna shin asa ubbay tokkees!

Wolayttan de'iya goshshaara gayttidabaa xeelliya luxettaa Toophphiyaa gaxaappe yiida luxanchchatussi immiya eqota penggiyaa. Ha penggiyaa achchan guutta asati xombbi xombban eqqidosona.

Toophphiya giddon de'iya dumma dumma dalgga manttetuppe bookettidi kiyiya ucciyobati daro miishshaa demissiiddi de'oosona. Ha oosuwappe beettiya miishshay biittee dichchaassi keehippe maaddees.

issi sa"aa boli diyaa geegee zin'i uttidaagaa matan qassi issi maata mala meray diyaagee beetiyaagaa matan hara dumma dummabati beetoosona.

Xomppiya wolqqaa shiishshidi dumma du ma sohotukki yeddiya man"iya be'iyo wode keehippe yashshees. Ha man"etuppe kiyiya cenggurssay kaamee guummiyagaaadan hanees.

Asay bantta zal'e oosuwa giyan zal'iyageeti beettoosona. Ha zal'e oosotikka dumma goshshaa oosota leemisuwawu sanittaanne hara cora qommo zal'iya miishshati de'oosona.

Ha asi Wolaytta ambbaa giddon hagaappe kase daro asay dosiyonne ha"ikka qoppi qoppidi asay A galatees. A eeshshaykka lo'o gidennan aggena!

Mesqeleetee urqqaappe merettiyaa so giddo miishsha gididi a go'ay otuwaa a bolli wottidi qumaa kattanawu maaddees. Mesqeleetee oto xalla gidennan diishin jabanaa bashiyaakka wottanawu maaddees.

Issi issi keettan aaway aayeeranne qassi etikka bantta naatuura ubbay issippe gididi diyageeta be'iyo wode tana keehi ufayssees. Hegee eta ufayssay oonakka lo'ees.

Issi ogiya doonan eqotaa oonatettaanne immiyo haggaazaa qonccissiya baaneriya kaqqi wottidoogee beettiyaagaa gidishiin ha eqotaa sunttaakka vizhzhiniya akkamonne pilgetta man'iya yagiyagaa gidishiin hagaa mala sohoti dariyoogee akkamuwa boolummisanawu keehii lo'o.

Issi issi gooba goshshanchchay ba gadeeni oottido lo'o murutaa gaasuwan daruwa ufayttees. Ubba hegee guuxxennan ba tokkidobaa matan pootuwa denddiyode I diishin ta ufayttas.

Wolaytta Sooddo yuniverisiittee deretettawu daro go"aa immiiddi de'iya xoqqa luxetta eqota. Toophphiyaa biittan dumma dumma heerappe yiidi daroti luxidi anjjettido univeristtetuppe issoy Wolaytta Sooddo yuniverisiittiyaa.

Wolaytta giddon daro asay gaxare giddon wolaytta keettaa puulayi keexxi simmidi yuushuwan qassi uuttaa tokkoosona. Heegeekka xeellanawu keehippe puulanne goshshanchchaa minotetta besses.

Hagee darotoo asay harggikko asaakkobiidi kushiyaa genttidi biyoo ushshaappe issuwaa getettiyaa a sunttaykka "MIRINDA" giyoogee suuttaa malatiyoo giishshawu tana iitees!

Beni zammaana moobaylee nu biittaa gelido wode daro wodetussi haggaazaa immida silkketi keehippe maalaalissiyageeta. Ha silkketi issitoo issitoo shuchchan caddinkka meqqokkona.

Qooriyan wottin asa naata puulayiya alleeqo miishshata giigaa darennasan kaqetti uttidosona. Hagaa mala lo'ennasaappe diggidi boottanne geeshshabaa bolli wottikko ha qooriya miishshaa naagees.

Tohossa toophphiyaa manttiyan gamo zooniyan ambban eqqidaga gamo deriyaa qonccisya tossa shuchchay dumma dumma naaqqashsha oyqqiis. Hagee eqqosappe gamo dere asa akekanawu danddayees.

Issi sa"aa bolli diyaa banggay micetti uttidaagaa matan qassi issi bulla meray diyaagee beetiyaagaa matan hara dumma dummabati ayba lo'iyoonaashsha!

Naati Xoossa imota gidiyogan pala lo'iya heezzu naata anjjettidaageeti issi mala bootta maayuwa maayidi ufayssan iraa cawattoosona. Yelidaageeti naa"ay kushiyan gatimaa oyqqidosona.

Taani beni guuttatettan diyo wode taayyo daro kuttoy diyaagee qassikka eta kuttomarati de'oosona. He wode ta kuttomariyo miida xinggilliyo wora wora gees.

Polisee woykko deretettaa naagiyaagee kaysuwaa yedettiyoo wodiyan mittaa maataa geenna aybaa bollaarakka woxxiyaagges. Balaa oottida asaa oona gidikkonne yashshi baynnan oyqqidi kawuwawu aattees.

Dumma dumma eqotati yelaga naatussi oosuwa qaadaa medhdhiyogan gita beeraa bessiiddi de'oosona. Ha eqotatun oottiya yelagati banttananne bantta keettaa asaa kaafiiddi de'oosona.

Qunuunaa bolli yeechchaa hiixxoogan boyyiyaa yuushshi aattidi wottoogaa gidduwan diyaage kokka geetettes. I badalaappenne lokkomaappe ka"iyoode asay ubbato go"ettiyo katta.

Maxaafaa yuushuwan keena qottay diyo bootaa worqqatan misiliya medhdhiyoode ayba loyttii. Gidikkokka A urqqatida heeran wottikko bootta gidiyo gishshawu moorettiichchees.

issi kacee baynna miizziya eqqada beetawusu. ha miizziya darotoo maataa yeessidi manaacciyan zaaridi bukki simmidi oyssay kiyidaagaa bayzzidi maanawu maadiyaaba immawusu.

Heeraa naaganawu doorettida xaaceti bantta qophiya siiriyawu gattidi heezzaykka silkkiya bolli ayfiya tokkidosona. Eta miyyessan cabboy kiyikko zarbbissanawu cugoy de'es.

Issi sohuwan sa'aa bollan dumma dumma qommo mittaappe masettidi giigidabati de'iyaageeta gidishin, eta giddoppe issoy tuutiyaa. Tuutee birataappe merettiyaa kalttaa aattidi qeranawu maaddiyaaba.

Janxxilay awaappenne iraappe asaa naagiya miishsha. Asay ogiyaninne kariyan, quma keettaa karetun, jabanaa tukkiya bayziyosaaninne hegaanne hegaa milatiya sohotun janxxilaa go'ettees.

Beni wode wolaytta kaalettida dumma dumma asati mino gidiyo gishshawu awudenne paran piriixoosona. Ubba taani eta taarikiya siyiyo wode daro malaalettays.

Issi bitanee ba keettaayeera ba paraa goochchi ekkidi qassi wolaytta wogaa maayuwaa maayi ekkidi biyaagee xeelliyoo wodiyan ayba lo'ees giidetii!

Dumma dumma akeekenan woykko akeekaa xayuwaappe asaa naata oyqqiyaa harggiyaappe issuwaa gidida shekeriyaa harggiyaappe teqqiyaa "Zil"i maataa" giyoogee ayba harggiyaappenne teqenna!

Zawaappe aadhdhida makkisota daro biraa kessidi poliyogee yoratettaa ooso. Amarida biraa kessidi ba makkisuwa giigissi simmidi amaridaagaa qassi hiyyeesattussi immiyakko xoossay waatidi anjjaneeshin!

Ha bootta maayuwa maayada aydiyan manaaxxiriya wottida adussa yelaga na'iya ayba tana lo"ay. Ha na'eessi hametay gidin eqoykka keehippe daro lo"ees.

Lammaga dumma garssa harghiyaanne qiiba naatu akkamuwaa kilinikiya yaagiyaa naqqashsha taappelay kaqqetidagee de'ees. Hagee akkamuwaa haggazza immiyaa eqqota gididi hagaa mala keettan akametiyoge lo''o gidid keehin marccuwaa wurssees.

Ha"i ha"i merettidi bayzettiiddi de'iya laqilaqiyabati qeeri naatu achchaassinne bollaa payyatettaassi xiina morkke. Ubba asaykka ba naata hagaa malabata miziyogaappe naagettana bessees.

Wolaytta moottan dumma dumma allaanatun biittaa wodday daro asaa shemppuwa miis. Ha woddaa gaasuwan bantta keettaappe laalettidaageetussi shiiqida biraa bantta kiisiyan yeggiyageetussi xoossay qoodoppo!

Issi amarida asati malaaliyaa mereta imotata xomoossiiddi de'oosona. Ha asati xomoossiiddi de'iyoo gonggoloy dozatun doodettidaaga gididi be'in be'a, xeellin xeella giya yeemoyiyaa soho.

Darotoo asay ganddaa giddon badalaa gooshshaappe shiishshi simmidi melidaagaa qoxxidi ha gootaraa yaagiyoo miishshaa giddon qolidi layttaa shachchidi namisaappe attees!

Ha biittaa bollan xoossay dumma dumma qommo meretaa medhdhiis. He meretatuppekka issoy tiran gooshettiyabatu giddon modettiya shuchcha maayida geeggiya malatiyaabata giyogaa.

Issi bollay qohettido maarara uttida macca asati beettiyageeta gidishin issi botta maayuwaa maayida maccassiya saaniyan ehiido qumanne qassikka ushshaa mizzayddanne ushshaydda de'awusu.

Boora miishshaynne mayzza wolaytta asay issi santtiyawu naa"u miyyiya mala aybiininne shaakettokona. Goshsha miishshi baynna goshshanchchaa asay asa giidi heeran qoodenna.

Issi xoqqa kawo keettan oottiya asay he biittaa asawu haniyabaa xaafiiddinne giigissiiddi shemppuwa xayidi oottees. Qassi taanikka biittaa kaalettiya asaa daro bonchchays.

Issi gooba goshshanchchay ba soon cora maatta mehiya shammidi eta maattaa go'ettees giyogaa. Tana qassi waadu maatta miizzaa shamma shamma gees.

Toophphiya giddon bolla bagga Meray karetta gidiyo suruma geettettiyaa zaaree des. Shin hageeti bantta qooriyan gozddaa wotti hemettooson eta giddon issooti issooti xeelliyoode yashshoosona.

Issi karetta buquraa bolli naa"aa gidiya qooriyan wottiyo worqqati de'oosona. Worqqay asaa naatussi puulaa gujjiya miishsha gididaagee wotti hemettanaw amoyes.

Ba huuphphiyaa guye zaara qachchida dadisada wottida yelaga macca na'iyaa ba naa"u kushiyaan bottabaa aybakko wottada miyiyawu simmada miiccayida de'iyaara lo"awus.

Ha sohuwan dumma dumma kattaanne miita ayfeti dumma sohuhan shiiqidi bayzziyo sohuwan uttidosona. Etuppekka timaatiya giyoogaa asay coo woykko hara kattaara wolakkidi go'ettes.

Biittan asay oottin, goettin kiyida miriqa hagaadankka laalidi aggiyoge payatetta bollan dumma dumma qohuwaa gatanawu keehin mata. Hagaamala heeray sawana danddayena.

Issi issi suuqiyan zal"ettiya asaa shamma shamma giissiyabatuyyo qooday baawa. Shin taani aybippekka aattada pasttaa iita siiqiyo gishshawu ubba wode shammays.

Issi na'iyaa ba heeraa wogaa beessanawu go'ttidobatupp issoy qooriyan shuuyido gozddaa. Ha gozddaa be'iyo wode daridoogaappe denddidaagan cuggudidi oliyaaba malatees.

Toophphiya banddiraassi cora heezzu meraynne giddo gomppan xoolintte malaatay de'ees. Ha heezzu meratussikka wolqqaama birshshettay diyagaa gidishin xoolintte malaatay qassi asaa laggetettaa bessees.

Asaa kushee xiixettida ashuwa duuttiiddi de'iyogee beettees. Ha ashuwappe garssa baggaara buddeenay, unccaynne barbbaree birata saaniya bolli uttidaagee beettiyo wode unccay yeechchaara de'ees.

Wolqqaama ambbaa giddon dumma dumma kaamee yaanne haanne simerettiyo wode aspalttiya gidduwan shaakkidi kanttanaagee keehippe yashshiyabanne daganttiyaba gidiyogee xeellin beettiya qoncceba.

Wolaytta asay mayzza wodiyappe doommidi dumma dumma maayota maayiyigan erettoosona. Ha maayotuppe dumma dumma baalaa wodiyan maayiyo kanttifay, qoleenne qophee hegaadankka kushiyan oyqqiyo ciray erettees.

Daro hiillati bantta kushiyaa hiillan medhdhiyoo so giddon go"ettiyoo miishshaa getettiyaa otuwaa woykko qeeri xaaruwaa getettiyaage asay shammanawu giyaa micetti uttiis.

Bodditte ambban de'iya lambbaa bayzziyo sohoynne kaamiya coratettay daro maalaaliyaba. Ha"ikka galla galla lambbaa duuqqissiya man"ee anjjettiiddinne oosuwa doommiiddi de'ees.

Asaa naata harggee oyqqin gasttissanawu go''iya loomiyappenne mangguwappe giigida ushshay haattaa koddaa bollan doorettiis. Ha ushshassi undenna daro go'ay de'ees.

Amaraatto doonaa luxiyo maxaafay ichchashshantto kifiliyaassi giigidi uttidagaa daro he kifiliyaan uttidi luxiyaa naati ekkidi go"ettiidi de'iyoode nuna ayba lo"ees gidetii!

Biittaa kaashshanawu maadiyaa dumma dumma maashinetti deosona. Ha mashshine darotto ogiyaa oosuwaan, keettaa keexxiyo heeraninne zamaana zarphphiyaa medhdhiyo heeran go'ees.

Lasqqiqiyappe merettiya tohuwa caammati dere asaassi immiyo haggaazay paydinkka wurenna. Ha caammati guutta biran shamettidi qoodi baynna maaduwa immiiddi de'oosona.

Dumma dumma kattaa qomoti issippe gattidi katti wottidoogeta issi sayniyaa bolli maarara dumma dumma meraara de'iyoo gishshawu mal"o kanchche gidennan ayfiyawukka lo"ees.

Xoossaa qaalaa yootiyaa asi hara xoossaa ammanibeenna asaayyo qaalaa yootiyoogaani woykko tamaarissiyoogan xoossaakko zaarees. Guyyiyaa dooya kaamee dumma dumma miishshata caananawu maaddees.

Deree hagaa waatidi ba menttershshaa asay hagaadan peeridi urqqaappe merettida kon"aa aattii? Hagee aybanne wogaa qonccisenna qohiyaa meezeppe attin aybanne go"enna!

Hagee yaa "aa sohoy ayba loii! A giddon qassi issi aaway odi- bessa bolli uttidi haasayees, appe sinntta bagaaara cora asay de'ees.

Hagee eessay mattay issippe gididi issi wolqqan banttassi giidi oottiyoo woykko ciishshatuppenne haattaappe woommidi ehidi ootiyoo eessaa yaagiyooge miyoo wode kushiyaa muuxissees!

Dumma dumma heeran de'iya woosa keettatun dumma dumma imotan haggaazees. Hageeti ha"i issi mala maayuwa maayidaageetii issippe yexxiyo wodee ayba lo'ees giidetii!

Taani kase aadhdhida baliqquwan tunggaa baada erissuwa oosuwa oottada daro mariccuwa shiishshaas. Ha erissuwa oosuwan daro ta lagge naatakka tanaara walakkada go'ettana mala oottaas.

Amaaratto doonaa luxissiyagee amaaratto doonaan qofa qasho waati medhdhiyakko guutta naata eqqidi luxisses. Haddirssa baggaara de'iya luxiya naatu sinttan amaaratto maxaafay de'es.

Kuttoy phuuphphuliya yeliya woykko oliya qefiyan paaliya daro go'a immiya so medosa. Ha medosay ashuwa maanawukka keehippe maadiya kafo sheehshsa.

Bashiyaa medhdhiyaa asay bantta medhdhidobaa bayzzanaw giyaa ekkidi ehidoogee keehippe lo'iyaagaa tanakka he bashiyaappe shamanaagee ay keenaa ufaysses giidetii ?

Ha nu biittan errettida kawo dottore Ahimeda Aabi daro wode puutiya tokissiyoogawu keehi gooba. Taanikka qassi a oosuwaninne aara diya asata be'iyode aagaadan haniyakko gays.

Karetta booraa kombbiyaa kaciyaa xeelliyoode tana tookkidi sa'an olanaadan hanees. Karetta booraa kaciyaa hankko bulla booraagaara geeddariyoode karetta booraa kacee naa"u kushiyaa dariyaabaa malatees.

Keehippe aahonne dumma dumma zamaana buquray de'iyo shuchcha keetta gidoy keehippe injjetes ubba qassi gelada coo de'a gisees. Ha keettay tuma malaaliya keetta.

Naa"u maccaa naaturaanne heezzu attuma naatura issisan eqqidi wolayttaba odiyaa shuraabiyaa maayidi pootuwa denddidi deosona. Ha naati pootuwaa denddido sohoy zannaqiyo sohuwa.

Hashshukka gaxaren oyttanne uncca ukkooga irkkidanne meqqida maattaara yolppayada ustta co waato simi hanenna. Maanawu hannikko gaxare ba ba gees.

Issi xuntta keettaa gidon bootta xaraphpheezza matan keehippe lo'iya karetta wombbaray de'iyaagaa gidishshin ha wombbaraa gatee ha'i wodiyaan a'l'o gidido gishshawu asi shamana dandayenna.

Issi suuqiyaa karen dumma dumma qommo mittaa ayfetinne ataakiltteti kuurettidosona. Ha shiiqidabata ubbaa be'iyo wode meennan coo giddo geladi utti pee'iyaakkonne kalissana.

Wolqqaama woray issi sohokka gidin mela de'ennaagee mata meraa maayidi xeellin xeella xeella giidi daro lo"iyagee zannaqanawukka keehippe injjetees gaada qoppays.

Koyro kifiliya amaaratto maxxaafay guutta naati ammaratto doonan liiqana mala maaddes. Shin ha'i giigidi yiya ammaratto maxxaafay beenigaa mala giddena daro qonccissenna.

Kase aadhdhida wodetun Toophphiya kawotettay America kawotettaara de'iya gayitotettaa minttoogan keehippe ufayittaas. Ha gayitotettayikka biitteessi payya kaamiya ehees gaada qoppayyiis.

Maqorqqoriyaa giyo mishshay kattaa yeggiyo sayiniya bolli diyogaappe dummasan woxxiyaakko lo'o. Ayssi gidikko so giddon buquratussi bana danddayida dumma dumma sohoy daana koshshes.

Issi issi kataman doonaa kushiyan wotissiya keettay keexettiiddi de'ees. Taani qassi he keettaa keexxiya asay waa aybee biraa mittaappe ekkiiyye gaada daruwa malaalettaas.

Yedhdhiyoosay karexxiddi sintta heeray bullattidi qassi bolla baggay booxxi uttido caammay ayba lo'ii. Ha'i xeelliyoode wotta wotta gees bawukka payya qottan giigiis.

Issi walqqaqa maccaasiya asay abashaa yaagiyo toophphiya asay darotoo maayiyo maayuwaa maayada irkkabootiyan dooddida siniyan jabanaa xoqqu ottada digitization tukkee uya uya gees.

Zal'iyo keettan cora qommo zal'iya miishshatinne hara zal'e oosoti de'oosona. Ha zal'e oosotikka zal'iya asaa maaddiyogaaninne hara cora qommo go'aa immiyogan erettoosona.

Beni Wolaytta heeran asay dumma dumma oosuwaa issippe zayyettidi oottiyoo meezee de'ees. Hegee qassi asaa giddon issippetettaa de'uwwa minttiyoo gishshawu, qoppiyo wode he wodee amoyees.

Issi baalaa banchchanawu shiiqida dere asaa qoodiyaakko paydoy erettenna. Malaaliyaabay ha baalaa shiiqida asaa bollan buluwaa pude oliyaakko sa'an wodhdhennaga.

Issi sohuwan ammanuwaa aawati eqqidaageeta gidishin, etappe issoy maykiyaa oyqqiis. Eti maayido maayoy adil''e ciishsha mera gididoogaappe denddidaagan tawu ooratta layttan beettiya adey ciishshay qofettiis.

Boora goshanchchay goyiyo buqura woykko kadduwa xeeray qarattiddi aybba lo'i! Ane xeellitte! Goyiddo sohoykka ubba dembbattiddi keehippe daro lo'eessinne katta mokkes.

Ha peresddanttiya Toophphiya kawotettan aybakka oottennan coo uttada coo wodhdhidaaro gidishin I haasayaykka dere asaa ufayssiyagaanne hakkaa shammiyagaa gidenna iitiya asa.

Issi na'iya bootta adussa maayuwaa maayada ayba lo'ay qassi kawuwaa malatawusu. Macca naati bantta qachchiya maayuwaa gidenna hagaadan yeda maayuwa maayiyaakko ayba lo'ii.

Wolaytta sooddo yumburshiyaw daro geliyo pengeti de'iyaageetuppe issi sohoy luxanchchati geliyo sohuwa gidishin haraati qassi giddo oosanchati geliyo sohuwa gidaagee keehi lo'ees.

Issi issi bittan diya mereta imotay hara biittan diya mereta imotatuppe dummatiyonne puulattiyo hanotay de'ees. Issi biittan cora mittatinne qassi haattay diyosay asa de'a de'a giissees.

Lo'iya yelaga macca naati tawu gomppan michchoosona. Issi issi attuma naati yelaga macca naata ogiyan wayssiyogaa be'iyo wode iita yiilloyees.

Issi arssa wogga bitanee ba sinttan komppiiteriyaa wottidi pomppaa kushiyan oyiqqidi ayi haasayiyaakkonne asawu haasayiidi des. A miyyiyan daro xuupee des.

Issi issi yelaga attuma naati banttana giigissuwa doommiichchikko macca naatuppe yaa aaro. Ubba issi issi naati huuphiya giigissidi kiyikko aadhdhiya asa ubbaakka xeelettoosona.

Asaa naatussi dere deretettaa giddon daro xaletetta go'iya doozzati de'oosona. Hegeetuppe wulawushiya giyo xalee asaappe adhdhidi medoosatussikka caddidi ushshan maaddiya xale.

Issi na'ee misile xekkaa bolli beettiyo wode ha na'iyo kaallidi biya na'aa misilee sa'an de'iyagee beettees. Ha misiletuppe guyyeera zo"o qalamiyan tiyetti uttidabay de'ees.

Ha oydee shiiqi uttidaagaa xeelliyo wode kifilee geeyyi uttidaagaara issippe gattidi qoppiyo wode ayba lo"ii. Ha keettaa mala keettay taassikka de'iyakko injjetana.

Kushiyaa hillanchchati daroto mittappe pooxidi medhdhiyo miishshati beetososna. Hageeti mittappe merettida shaatiyaa geetettosona. Hagaa mala oosuwaa oottiya asati keehin go'ettoosona.

Qoodan heezza gididi kaamiyaa ogiyaara hemettiyaa macca asati bantta xeessan ubbaykka danccuwaa qachchidaageti awu biidi de'iyaakonne asay eta oychchiidi de'ees.

Beni Wolaytta biittan giiraa shiishshiyoo hanotay keehi huqqunna gidiyoogee erettidaba. He wodiyaa qoppiyo wode hagaa mala layttaa ehiida medhdhawu galatay gido giissees.

Cora asay de'iyaagaa giddon amarida macca asay baggay duriiddi baggay qassi kushiya baqqiiddi beettoosona. Bootta wolaytta maayoy ikka bullukkoy darotoo macca asay maayiyo maayo.

Taani giyaara aadhdhaydda donuwaa be'iyo wode taayyo siyettiyay a doyssidi bambbariyaara kaashi kaashi miyoode Pala mal"iyooggaa. Kaarootiyaa be'iyoode tawu siyettiyay I ayfiyaa sahuwaa maaddiyoogaa.

keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo irxxabati diyaageti ayba lo'iyoonaa? Qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Qumay ayba qumanne gidoshin ka'i simmidagaa asaassi sinttawu aattiidi wogaa qumaa kamiyoonne aattiyoo miishan woykko masoofiyaan aattiyoode asaa ayba ufayssees gidetii!

Issi mittaappe masettidi giigida wottiyobaa bollan asay baassi eraa woommanawu woyikko demmanawu nabbabbiyo maxxaafati beettoosona. Ha maxxaafati asaa naatussi eraa gujjiyaanne hara go'aa immiya buqura gidiyogaan erettoosona.

Wodday miyo heeratun de'iya dere asaa bollan gakkiya danuwa guuttanawu ay ay oottana bessii? Ha danuwan qohettidaageeta kaafiyo aawatettay oona oona xeellii?

Issi cima aaway woykko goshshanchchay shale gakkida badaala giddon eqqidi ezzgidinne haasayidi deishin denttido pootuwaa. Xoossay goshshanchchawu yiiya metuwaa digo.

Issi keettaa giddon puulattida buqurati de'iyaageetuppe issoy arssaa. Ha arssaa be'iyo wode kattaa haattaa aggada hiittan aadhdha, aadhdha-wodhdhaydda pe'ada aqiyaakko salettenna.

Mittaa biittan tokkidi heerassi irxxa carkkuwaanne biittan iraa bukkisana yaagigi biittiyoo ayssiyaa kawoy dorrotiyaa Ahimeda Aabiy keesido haasayaa polanaw issi bitanee puutiyaa tokkanawu oyqqidi eqqis!

Xooso ne asha! Issi wolaytta wogaa maayuwa maayiddi cora mittatu giddon sitti giidi eqidda yelagay geessara zaaro zaafiya keeniya. Ha yelaga maashshaykka keehippe lo'iyaaga.

Ogiya doonan kaamee, baajaajee motoree qassi asaykka hemettana danddayees. Aahonne lo"o ogee de'iyogee asaa gidin kaamiyakka danuwappenne iitabaappe naaganawu haggaazees.

Ba qooriyan karetta kiriyaara de'iyaa masqqaliyaa qachchida issi gastta mishiriyaa aaho samppaa bolli qolada banggaa zazaraydda de'iyaara ayssi hookkada miiccay.

Paranjja doonay toophphiyaa biittassi ichchashshantta kifiliyaa tamarettu maxaafaa yaagiyan paranjjatuwa tamaaroos yaagiyaa xuufiyaara asttamaariyanne tamaretu misile de'ees. Hagee tawukka qofettees tamaarada kantto gishshawu.

Woni Haga mala keettan co so gelada woppu ga uttaagiyakko aybi di. Ta coogada hemettishin ha keettay tanan gayttiyaakko aybako baynnasan so asay saro gaydda gelaagana.

Issi luxetta keettaa giddon uttida luxanchchata gidin eti uttido oydeekka xeelliyo wode lo'ees gooppite! Hagaa mala geedhsha kifilyan luxiyo wodekka lo'ees.

Yenjjeeloy Wolaytta moottan Arakka baggaara murutettiyaa gididi biittaappe bookkin kiyiyaba. gididi xaletettawu maaddiyaaba. Hegeekka oshinchchay oyqqikko shayyiyan yeggidi uyanawu, saminniya giyo harggiyaassikka xale.

Issi birata goomaara di'iya wogga miishshay bollaan tookkido wogga wogga olaa miishatuura hemetanawu giigenna hanttaara ogiyaara sintyawu biidi diyagaa gidishiin yuushshuwan cuway buuulu gees.

Issi gandda keettaa salo meraakko baqqiya qalamiyan tiyid mitta sanqqaa kariyan gelissido keettara zemppidi eqqida. naa'u naatinne issi etappe guuxxiya qeeri na'ay sanqqaa oyqqi eqqidaagee be'iyo wode tana aybba azzantti!

Wolaytti wogga sheeshsha olan shankkan erettida daro taarikee de'iyo biitta. Qassi issi issi yettanchchati etaba duriiddi odiyoode tana be'a be'a gees.

Toophphiyan asaassi woliqqaama haggaazza immiya eqotaa sunttay xaafettidaagee beettees. Ha eqotay asaassi koshshiya haggaazzaa immiyogaaninne de'iya pacaa kunttiyogan erettida gita eqotaa.

Toophphiya mala diccibeena biittan diccadda issi nu biitta yeletta na'iya Awurooppa paya cita baada kaa'iyooge asaa ubba malaalis. Ha na'ee goobatettaykka malaales.

Tukkenne katta keettay de'iyaagaa be'iyode tukke keettakka malatenna. Ayssi giikko tukke keettan kare baggaara oydenne xarapheezzay daana koshshes hegee xayikko tukke keetta malatenna.

Qooriya worqqaa bayzziyaa keettay dumma dumma marccuwaan bayzzettiyaa worqqaa shiishshi wottidi koyyiyaa asaassi bayzzoosona. Taani aadhdhida laytti qooriya worqqaa shammaas.

Aawaranne aayeera qassikka naa'u qiiba naatuura maccanne attuma issi keettaa asay issippe shiiqidi pala lo'iya maayuwaa maayid eqqidi pootuwa denddid diyabaa malatoosonna..

Toophphiyan baaburee gooshettiiddi issi heeraappe hara heerawu qassikka issi biittaappe shooro biittawu eesuwan gattiya ogiya. Ha ogee kaame ogiyappe daro dummattees.

Xoossappe garssaara asaa naata asa kessiday maayuwa. Ha dumma dumma maayoti gallassaa hanotaa baala woykka coo gallassa malatissiyo gita abbiyara de'oosona.

Kaamiya lambbanene zayttiya kunttiyo madaya sinttaan qoodan cora gidida kaametti eqqidaageeta gidishshii wonttin wonttiin yaa gujiya gatee qoppiyode hagaakeena geennaaga keena iittees.

Kushe kuwaasiya kaa'nawu woykko guppidi gitiyan yeggiyo kaassaa kaa'anawu maaddiya miishshati beettoosona. Shin Hagee caammay woxxiya wodiyan ooggana danddayes hegaa gishshawu achchaara diya caammaa wottiyakko lo'o.

Sawiyaa burttukaaniya matan de'iyaa bootta miyo katta qommoy aybba geetetti? Ha bootta kattaa xeessan woykko doonan qashettida wodoruwaa meray aybba milatti?

Taana mittaa oydiyan uttiyoogaappe shuggiya isponjjee de"iyoo oydiyaan uttiyoodee ufaysses. Mittaa oydiyan woykko asay kataman qumaa miyo oydiya giyooga malan daro saatiya uttikko miyyee seellees.

Bantta wogaa qonccisana gishshawu wogaa maayuwaa maayda maccanne attuma naati dere asay bessidaagaa sinttan eqqidi yaanne haa petiyaa olidi duroosona.

Duriyaa mantta Imiru israeli timirttiyaan yiida laamiyaa sinttanawu boxxoxan hemetisanawu dere asay miyiyan eqqanawu bessiyogato sodo yuushshuwaa allaana kalettiyaa ayso keettay erisiis.

Beni taani tamaariyoo wode luxissiyaagee issi issi oyshaa oychchiyoodee taani essuwan zaaruwaa immiyoodee keehippe malaalettes. He wodeekka koronaa harggee biittaa gelanaappe kase.

Ya baggaranne ha baggaara dumma dumma xekkaara de'iyaa miishshaa xekkaa odiyaa xifatee de'iyoogaa be'iyo wode ayba eqotay buquraa bayzzanawu koyaakko erettena!

Dumma dumma uyanawu qassi kattan gujjidi maanawu penttisidikka uyanawu maadiyabati deosona. Hagaamalabati daroto heeran daro waayetenan demiyobati xayiyode hagamalaba go'etettees.

Alamiyaa wogaanne zannaqaa ooso keettay aappun asay yiidi bantta biittaa xomoosidakkonne giidi pilgettaa ottidogaa asaakko ehiidi bessiyoo wode keehippe malaalees!

Wolayitta moottaa luxettaa kaaletuwa qonccisiya xuufee qonccidi xaafettidagee beettees. Ha xuufee cora qommo luxetta oosotanne luxissiyoonne luxiyo issipetettaa ba giddon oyiqida eqota woyikko kaaleta.

Wolaytta moottan sodo ambban giddo heerana de'iya keehippe lo'iya adabaabaya gidishiin ha heeray qassi ha'i wodiyan wolayttawu kitimaa qanxxida asatu hawulttee eqqosay keehippe ufayssees.

Issi geela'o yelaga na'iya garssara bullukkuwaa bollara qassi haddiya maayidaara maayada eqqasu. Bullukkoy macca asay yeehuwanne yetta gixxiyo wogaa maayo.

Asay baassi puulatanawu ba bollan wottiyo worqqay kaqettidaage beettees. Ha woriqqati karetta merayi de'iyoba bolli kaqettidaageetinne sintta baggaara eta guye bessiya heregayi de'iyagee beettes.

Yelettido layttaa bonchchanawu daro miishshaa kessiya asaa be'iyo wode tana ayba iitii! Hegaappe issi metootida asa demmidi maaddiyakko aybi de'ii?

Daro haattay woykko di'oy issippe shiiqidi goggiyaagaa be'iyo wode tana keehi yashshees. Kaamee haattaa bollaara pinniyoogee keehi yashshiyaaba gaasoykka wullikko denttiyoogee daro deexxiyaaba.

Urqqan keexxiyo qorqqoro keettaappe shuchchan keexxiyoogee xeelawukka lo'ees daafappe naaganawukka lo"o. Miishshi baynna asay qassi urqqan keexxanawukka keehin un"ettidinne waayeetidi keexxes.

Ay kattaa ayfenne ataakilttiya iray bukkidi biittay haattaa kaallidi irxxin tokkanawu koshshes. Ayssi giikko kattaa ayfee haattay xayikko dicciiddi shulli agges.

Issi wolqqaama deriya giddon dumma dumma doozzatinne qassi miyo kattaa ayfee qassi kaamiya ogee beettes ha ubbabaa deriya bollan haahuwan eqqidi be'iyode xoossay meretay malaales.

Pootuwa qucciddinne keehippe zamaana pootuwa denttiyo buquran pootuwa meeccidoge aybba lo'i! Ha pootoy ubba amannettanawu deexxes hara asa pooto malatigeesi.

Awaa suuluwappe tonne iraappe banttana ashshanawu asaa naati eraa go'ettidi medhdhido janxxilay bayzettiyosan kuuretti uttiis. Ha miishshaa bayzziya asatikka awaappe attiiddi doosona.

Wogaa maayoti maayida izaawanne alleeqissidi xeellida izaawussinne ayfiyan kumees. Ha wogaa maayota coo qodiyan maayiyo wode qassi kallo eqqidaba milatissees.

Nu wolaytta biittan sinttaara kaalettiya kawo keettan oottiya asati wolaytta wogaa mintti oottoosona giyoogaa. Taanikka qassi eta qofay likke gidiyo gishshawu daruwa kaafays.

Issi yelaga macca na'iya ha"i macca naatuugadan gidennan diishin beni aayotudan ba bollaa gatta maayada eqqaasu. O qassi xoossi anjjo gaada sabbays.

Issi wolaytta giddon erettida bitanee diyagee maayido suufe maayoy xeellin xeella xeella giissees. Taanikka qassi timirttiya wurssiyode hega mala suufiya sikissanawu daro amottays.

Ubba asaa darkkoppe xayi erenna xalotee immiyo maaduwa eriya asinne dogoppo, erenna asinne eroppo! Ha xaloteenne goromootee ayfenne akkirssa mala ixettoosona.

Toophphe biittay alamiyan erettiyoy tohuwaa wottana. Hagee woxiya wottanchchatupoe issuwaa gididi wotta annaciyan woxxidi de'ees. I aysakone eretena issipetettan ootiyobatun hayqqidi nurkka woxiyoban minnida.

Beni wode woykko keehi zamaani beena wode pootuwa ha'i zamaana wode be'iyoode tuma keehippe miiches. Ha pootuwa de'iya asattikka keehippe lo'ossonna.

Hagee darotoo asay keehippe irxxidabaa ho"ettanawu woykko qassi daroppe ho"idabaa irxissanawu koyikko go"etiyoo wode ehido zammaana maashiniyaa woykko piriijjiyaa getettiyaagee beettees!

Gastta asatussi imettiyogaa doommida baaso luxettay eta duussaa laammiya gitta abbiyara de'ees. Ha luxettay minuwan imettiyakko daro asaa de'uwa laammiyogee attennaba.

Asay ha"i wode daro heeran korintte baynna gishshawu binzziliya uyiya jenereeteriya go'ettees. Qassi jenereeteree oottiddi keehin guummiyo gishshawu tawu wozanaa karen shocidi ongganaaniiggees.

Issi issi kaameeti bantta wolqqaappe dariyaaba malatiya woggabaa caanidi biyoogaa be"iyoodee tana malaalees. Awudeppe awude aadhdhi wodhdhi giyoo hirggay qassi hegaappe iita.

Giyay heeran heeran baynnaakko woni asay baassi koshshiyabata awuppe demmana danddayii! Ha maaduwa immiya giyaa medhdhida izaawu shemppuwa xoossay saluwan maaro.

Birhaanne quma keetta sinttan keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo oydeti diyaageti ayba lo'iyoonaa? qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Issi wogaa keettaa giddon beni wode muuzunqqa miishshatinne hara buqurati de'oosona. Muuzunqqa miishshata be'iyo wode ha'i wodiyaa muuzunqqa miishshatussi baasota gidiyoogee malaaliyaaba.

Nu wolaytta asay shendderay uluwassinne kalo oshinchchawunne xale giyogaadan lokkomay uluwassinne kalo kiisiyassinne xale. Lokkomaa oosoy hara oosodan daro wolqqaa koyyenna gishshawu oottanawu ufayssees.

Sabanchchaa giyoogee dumma maayuwaa maayidi ba xoossaa sabbiyaa asa giyoogaa. Nu woossiyo keettan daro sabanchchati de'oosona etikka ubbay issi mala maayuwaa maayidi bantta xoossaa sabboosona.

"nora falls" yaagiya xifatee beetiyaaga matan eqqida naa'u naati diyaageeti bolappe wodhdhiya haattaa xeelliidi beetoosona. ha naatikka banttawu zanaqan boolimanawu biidaba malatoosona.

Zo'o sunkkuruutuwa taani be'iyo wode taayyo siyettiyaabay kuttuwaa ashuwan yeggin I pala mal"ettiyoogaanne sawettiyoogaa. Hegaa xalla gidennan bambbariyaara daaxxikka Pala mal'ees.

Issi yelaga na'ayi wolayitta televizhiiniya sinttan eqqidi cora asaayyo naaqaashshaa aattiddi de'ees. Appe guyye baggaara wolqqi bayinna luxanchchata maaddanawu shiiqida woraqatay beettees.

Laa hanni do'eessi huuphiyan de'iyaaga kace gaaneeyye woykko mittay huuphiyan mokkide. Hagee woray ayba kumide hagaappe aybbakkonne kiyidi asa oyqqqayssi gaana.

Wodee ehiido zammaana tekinooloojee asaa morggiyappe deexo qambbaraa menttiis. Ha zammaana tekinooloojee adussa wodiyassi asaa naati barchchetiyo barchchiya issitoo xayssiis.

Issi issi wode issi issi gaasuwan asay muqaaddaa poo'issiiddi baassi diya issi kiitaa qonccissees. Ubba baale wode woosa keettan muqaadda eettiyode ufayssay worees.

Itoophphiyaa zal"e bankkiyaa toho kuwaasiyaa ka'iyaa kasanchchati banttanaara ka'iyaa hara citaa xoonido giishshawu ufayssaa likkee baynnan ufayttiyaageta taani be'ada keehi malalettaas!

Issi yelaga na'aynne yelaga na'iya bantta bayra yiira na'aa kushiya oyqqidi goochchiiddi byaheeta be'iyode ayba qarettees gaadii. Tawukka yiira na'ay diyakko giissees.

Hagee mule biittaa xekkan iita zigirssaanne qassi lo"o zigirssaa ubbaa qoriyaa eqotaa gididagee garssa baggaara haraphiyaa malatay de'iyo giishshawu eti ayyaanama malattoosona.

Haattay asaa naatu galla galla de'uwawu keehippe maadiya uyannawu ubba qassikka meecetannawu maadiya meretta imotta. Ha meretta imottay kane koshatuppe issuwa.

Qoriyaan woykko kushiyaan wottidi alleqanawu maaddiyaa worqqaa qommuwaa bayzziyoo keettaa giddon de'iyaagaa be'ada shammana gaada biyo wode gatee ta wolqqaappe dariis!

Ha"i wode asay qumaa zaytee xayin dogidikka kattanawu koyyenna. Taani suuqiyappe issi kutti wogga haylanddiya kumida ichchashu litiriya shammiyooga dosays.

farannicheriyappe giiggida asay uttanaw maaddiya so miishshay issi kifiliya giddon de'iyagee beettees. ha miishshay giyan bayzziyakko aappun bira ekkiyaaba malatii inttiyo?

Kaamee hemettiyo ogiyaa gidduwan issi ylega na'ay ba kushiya kiisiyan yedidi eqqidaagee de'iyaagappe guyye baggan aybba dirssay de'ii? Ha dirssa go"ay aybbee?

Wolaytta wogaa qonccisiyaa maayuwaa woykko dunguzaa maayida attuma asati uuttaa gobbaappe giigiyaa shil"aa yaagiyoo oydiyaa bolli uttidageeti maarara de'iyaageta ufayssaa noocu goosona.

Beni nu timirtte keettan nu biron geliyo penggiyan maykiroskkoppiyan issibaa xeelliya na'ee misilee de'es. Ubba taanikka hegaadan haniyakko gaada likkiyappe aaruwa amottays.

Giyan asay dumma dumma asaa laamottiya cora qommo kattaa zal"ees. Tana qassi ha"i giyaara aadhdhiyo wode bayzettiiddi diya misiraa be'in ma ma giissis.

Asayvlo'ana giiddinne puulaa gujjana yaagiiddi daro marcvuwa jessidi darobaa hanees. Shin issito issitoo jagaadan hanishin tiyettiyobati qohuwa gattanawukka danddayiyo gishshawu akeekana bessees.

Wolayttan Oofa allaanaa giddon de'iya Xoossa zarphphiya maalaaliya sohuwa yiidi be'ite yaagiya xifatee diyagaa be'in tana ubba ba ba ges!

Korinttee hagaa malatiya bonchcho biratan qashettidi issi sohuwaappe hara sohuwaa biyo wode ta wozanay hidootaa wottees. Mittan qashettidi biyogaappe hagaa mala biratan biyoode xiskkoykka saro xiskkettees.

Daro wode kariya gorddanawu oosettida woykko giigida gaanee qulppiyara de'iyagee beettiyagaa gidishin issi issi gaanee aybanne. dandddayennaagee ayba itees giidetii tana!

Ha gisttiya bollawu carkkuwassi immiyogan kattaa ayfiya tociyappe woykko utulaappe shaakkiyo hanotaa qoppiyodenne he daafuraa hassayiyo wode aybaa iitiya ooso gaadii.